dalgga keexettida bessan issife shiiqi diza ke'ihippe daro puuteti de'ossona iza miiyerakka simintton keexettida bessey de'ees

Gita dalga denban mithaynne zeretha zerishe diza nam7u zereth oykkida adde asati do7oosonna

gaade giddon yuushora mayrora toketida gita gita mithatinne muuzey uuthi sharafa maatati de7oosona

teehippe dalga gade kumidi zerettida zeretha aaththa ushshishe diza gita makinay zeretha giddora bishe dees

Keehippe dalga gaden diccidi gitatida muruta giddon eqqidi haaththe ushshishe diza issi yelaga na'i dees.

Keehippe dalganne daro giddida gadden dicci gitatidi woosse kessiza muuzey de'ees. He muuzeza miiththara teqqides.

Gita dalgga gaden diccishe diza muruutay de7es. He muruuta matan eqida oyddu adde asati de7osona.

Gade gidon dicii gitatiza daro tuke ayipey de'osona he tuketika teridaysata maxashe eqida issi maca na'i da'awus

Gaadde gidin gashshe gshshe matatinne gitta muze uththi wozidayis de"es he muze matan issi adey eqidi de"es

Kehippe daligga gadenni dicciza gitati diza daro murutati do'osona .hessatappekka muzeyi miththayi de'osona.

Githa dalga gaden goyishe goyetizayisa gidon toketida gaden goyish goyetida gidon toketida gaden zeretha qolashe diza issi yelaga maca,a nayiya dawus

Gade gidon dici gitatida mithayne qase tuke ayfidi diza tuke mithay de'es

Tuke mitha matan oyde bolla uttida karetha kotera botha surabe gidora mayida issi adey de'es

Gadde giddon tukke miiththa garssan eqqidi terrida tuke ayfe maaxishe diza issi yelagga nay dees.

Gade giddon gita gita abakado mithaynne hemitha garsan eqqida daro asati de'oosona eeta matanka...

gaade giddon diccidi gitatida tukke mitha garsen eqqidi zambilen tukke teera maxi shiishi eqqida issi na7i dees

Gade giddon keehippe dicci gitatida uuthatinne issipe shiiqi shiiqidi diza boro diccishe diza guutha guutha uuthati de'oosona.

Muuze caanida makinara banchera qanxettida muuze oykkidi hamettishe diza adde asati de'oosonna.

dalga denba gaden zereti diccishe diza murutay dees he gadeza yuushonka gita gita mithatinne maatati de7oosona

Gade giddon diza muuze wolqama mithati doosona he gadeza miyen qasse dabtare oykkidi eqqida daro asatinne.

Keehippe dalga gaden zeretida keehippe daro diccidi gitatida banga murutay dees.

Gade giddon eqqidi diza issi addeynne gaden zeerettidi diza badalay de'oosona.

gade giddon daro gitanne gashe uuthati do'oosona he uuthata giddonka qasse issi macasiya eqqada haashashe da'aws

Gade giddon keehippe diccigitatidi ayfishe diza tukke ayfey deees he tukkeza bollaka daro haytheti do'oosona

keehippe daro issife shiiqidi uttida teerida mangoy de'es he mangozappe shaakkidi be kushen oykkidi eqqida issi addey deees

gita keeththa giddon biratappe medhettida arsan doorettidi diza keehippe daro katha qommoti doosona

mela gaden eqqida be kushen safede oykkada huphen qace qaccada dappen danco dancida issi indiya de7aws

tukke mithaynne uuthi diza gade giddon xayse ayfe tukke maxidi uttida addenne maca ide7oosona

yanaou keehippe lo7iza issife diza kaarote qaara dono shunkurte timtimo bayzashe uttida issi macasiya de7awus

Gade giddon keehippe daro tukke mithati de7oosona he mithatikka ayfi aypidi dizayssatakko.

Keehippe gita gita mitha qommoynne iza matan qasse tukke mithati dixizayssay deees

keyipe dalga denba gaden diccishe diza muruta giddofe sharafa buuccizayssatinne goyishe diza macanne attuma asati doossona

Keehippe dalga gaden matan matan tokketidi dicci gitatidi woosse kessida muuze uuthati beettosona.

Boothayine uuthaynne ogera amettidi bishe diza nam7u yelaga adde nayti de7oosona

gita dalga gaden dicci gitatidi maarilida badalaynne garsan qasse sharafay deees he gaden eqqidi diza issi adde nai

hehippe dalga denban diza tintimo murutay de7ees he muruta sintherakka eqqidi diza oyddu adde asati de7oosona

kehippe dalga bessan aykkoy toketonta go7etti di diza gadeynne he yuusho zanqase eqqidi diza daro addenne maca asati doosona

tolga gade gitdon muuzeynne mangoy deees he mangoykka aypidayssa oykkidi eqqida issi cima asi eqqidi de7ees

Maata keeththi de7es keetha yuushon mithi muuze tukke murutaynne dumma dumma mitha qommoti yuushora de7oosona.

Birdan diretida maata keethi ne qorqoro keethi dees. He miiyera qasse gade goyishe diza issi atuma asi dees.

Gade gidon mithiynne gaden zeretidi dic'ishe diza Banga zerethi de'es. He gadeza eqidi gidon dizaysi c'egida aawayi bettes

Keehippe Dalga demba goyishe diz nam'u karethanne karethara boothara medho diza boorati goyshe de'osona.

Gade giddon githa miththaynne nam7u waaxeththida boorathi de7oosona; he booratha goyiza issi ceega addee de7ees.

Gita dalgga gadde goyidii diza issi addey nam'ukaccera gita buullanne kareththa medhora diza boorati de'ossonna

Daro mithay dizayisa matani deniban eqida daro asati be kushen akapanee doma oyikidi eqidosona

Gade giddon nam'u waaxetida kareththa booratan gade goyishe eqqida issi adde asi de'es iza kushenka xurq...

mithi diza denba matan olla akafan bookkishe diza macanne adde asati de'osona, etika..

Gita gita mithi de7oosona. He mitha matara diza ogen aadhdhidi bishe diza akafanne dooma hashe bolla wothida macanne adde asati do.

Gita dalgga goyettidda gade giddon hamettishshe dizanne zeereththa zerishshe diza daro addenne macca asati de'oosona

gade giddon sharafa maxishe dizanne pokkidi kontera goyshe diza yelaga macanne adde asi doosona

sife shiiqidi mitha garsan eqqida daro macanne adde asati de7oosona eeta matarakka aaththidi efiza aspalte ogey de7ees

Keehippe dalga gade goyishe diza issi huphen qoobe woththida ceeyga addey xurqafe oykkidi nam'u waatha boorara goyshe de'ees

Galganne denba gade giddon goyshe diza nam'u adde asatinne bullanne booththa medhora diza waaxettida boorati dooson.

Haykkoy baynta mela dalga bazzo goyshe diza huphenqopbe woththida issi ceeyga adde nam7u waaxettida boora goyshe de7ees.

Gita dalga goyettida goshsha gade giddon okkidi zeretha zeerishe dizanne qasse kammishe diza daro

gade giddon keehippe daro puuteti de'oosona he puuteta eqqidi xeelliza nam'u yelaga adeti de'oosona

ba kushen xurqafe oykkidi zo7onne bulla mehe waaxidi gaade goyishe diza issi yela ga adde na7i bee

Gita dalga zuma bolla diza gade goyishe diza issi yela ga naay nam'u waatha boorara goyishe deees.

Gade giddon dicci gitatidi ayfe ayfishe diza daro abkado mithati doosona he mithatappe maxetida abkadoti be iqan be iqan.

goyettida dalga gaden zeretha zerishe diza heedzdzu adde asati de7oosona eeta miyerakka mithati doosona

Dalga denban zerettidi dicci gakkidi melida bangamuruta buuccishe diza daro adde asati de7oosonna.

gade giddon eqqida zo7o kootemayida ceega addey maqa menthishenne badala ayfe shaqishe dees

gade giddofe diccidi gitatishe diza mitha qanxizanne qanxettida mitha tookkiza adde asati de7oosona

Dembba gade dalga goyishe diza cililo qalamen tiyetida goshsha makinay goyishe de'ees.

Mitha garsan issippe shiqidi diza daro gosha makinati betosona hesatappeka isoyi zo,o qalamera de,osona

Demibba mela gadeni goyishe diza zo'o qalameni tiyetidda gosha makinayinne he gadezani dicci gitatida duma duma mithati dossona

Gitta daligga gaddeni diccishe diza zafeyinne he gadde bolla eqiddi dizza gade goyizza mashineyi bettesi

Issippe shiikidi eqqida ceega adde asatii de'osona. Eta miyarakka dirsan direttida githa dembay de'ees.

Wora giddonni sharappayi miththati de'osonna .hee woranikka eqiddi diza issi boththa makinayi de'ees.

Kehippe daliga gidida kaaththayi zeeretida gosha gade giddoni kaaththa bucishshe diza zoo qalameni tiyetida makinnayi deesi

Keehippe dalga garden dicishe dizaithati, maatatinne he gadeza goyishrdiygdiza zo'o qalamen tiyetida goosha makinay beetosona

Ketha matani gitta gitta mithati do'sona he mithata matara qase zo'o qalamen ti'etida gade goyiza makinay dees

Gita daliganne denniba gidida bessa goyishshe diza cililo qalame tiyettidda goshsha makinayi goyishshe de'ees.

ke'ihippe gitta dalgga denban eqqidi diza zo'o qalamera tiyettida goshsha makinay issife qachettidi dizay beettees

Gita aafo garssan diza makina ogey beettes. He makinan he makinaykka zo7o qalame tiyettides.

keehippe dalga denban goyshe diza goshsha makinay de'es he denbanka qasse diccidi diza gita mithatinne maatati de'osona

dalga oge bolla eqqida goshsha makinay beettees iza miyera qasse gita qorqoro keeththi deees

gita dalga goyettishe diza goshsha matan eqqida goshsha makinati keehippe daroy beettosona heeta guyera qasse ogey deees

Mela aykkoy baynta keehippe dalga denba goyshe diza cililo medhora diza goshsha makinay deees

dalga gade giddon aadhdhe aadhdhi diccida mithatinne maatati de7oosonna he gadeza goyshe diza goshsha makinay de7ees

beyanas keehippe lo'iza gita pooqe keeththa matan mithaynne zo'o qaalamen tiyettida goshsha makinay de'oosona.

gita denba eqqida issi mithara he denba goyshe diza keehippe dalga gade goyshe diza makinayde

Keype dalganne denba gidida gade goyshe diza zo'o qalamen tiyettida goshsha makinay beettees.

Danga qorqoron direttida gade giddon maataynne mithay beettees he gadezan maashine laagishe biza issi attuma na'i deees.

Kehippe dalga gade goyshe diza cililo medhora diza makinaynne zo7o qalament yettida hara makinay beettees.

mela bessan zo7o qalamera tiyettida goshsha makinaynne badala haythera badala ayfera misilen doosona

Dembbba bessan issipe dooretidi diza madabaran diza kaththa ayfene he kaththa ayfe dooriza addeti doosona.

Lo'iza keththa matan diza makina sinten eqida bootha laxxana huphen gulontida gashe nayitinne izeta gidon yelaga nayti dosona.

Gitta shuchani keexetida keetha matani daro utidi, eqidi diza macanne adde asiyi de'osona.

Booththa qalamen tiyyetida keeththa matan eqqida makinay de'es. He makina miyyera qasse huphe gulluntidi diza daro gashe nayti doosona.

ogera hamettishe diza gita hare gaareti caanidi biza haretinne ogeppe pinthan gita gita mithati de7oosonna

keeththa matan diza dalga denban isife doorettidi diza madabaran diza katha qommotinne tookkidi eqqida asati de7oosona.

Makina oge bolla zo'o makinaynne booththa madabarara dhille caanida makinaynne izamiyera heedzdzu adde asati eqqidi de'oosona

gita lo7iza keeththa giddon be iqan kumidi diza burtukane lo7ome muuze doonoynne da

Hare gaare bolla kathi caanidi gashe naa kaththa bolla utisidi laaggidi efishe diza yela ganayti de7oosona eetikka.

keeththa giddon gashe nayti oyde bolla uttidi haaththenne kath issife mishe de7oosona

Keefippe dalganne gita keeththan hissife doorettidi diza madabaran diza katha murutati de'oosona

qorqoron direttida zibbe giddon nayta gashshe nayta shiishshida eqqida issi gita maca na7i de7awus

heeththafe geeshshan keeththafe sinthara kartoonen kartoonen kumidi festalen qachettidi diza zerethay deees

Keeththa sinthan eqqida booththa mayo mayda yelaganne cima asati eqqidi beettosona

keeththa giddon madabaran micidi woththida keehife daro teerida muuzeti beettosona

Gita keeththa sinthan dooretidi dooretidi diza daro katha ayfeti de'oosona hessataka shiishshishe diza macanne adde asati de'oosona.

Hayssa ha'i tani misileza bolla xeelishin beetizay aaze gizayssa gidikko na'mu adeti kope wothhtidi badala matani ekidi de'etsi.

Keehippe dalga demban kumid deretidi dici marilida badala getethzay beetes. He gadeza yuushon mithi de'osona.

Kihippe dalga demban kumidi zeretidi dicishe diza Banga murutay betes iza matanka gashe zumati de'osona.

Kehippe dalgganne dembba gidida gaden dicishe dizza darro gashshe muruthay Dee'ss. Izzikka

Mela bitan madabare hixidi utida hedzdzu gashe nayiti dosona hesatappe isiniya shunkurtera donora bayizashe deawus

Suyqe gido madabaran madabaran shaketidi diza daro eqati de'osona etika badala gashe giste Banga.

Gade giddon matan matan toketida gita uuththatinne iza giddora qasse buro diccishe diza gashe uuththati beettosona.

gita dalga goshsha kumidi zaretidi diccishe diza gembo mithay ayfi dayssi de7ees iza giddon

Keehippe dalgga gaden gakkidi diccidi ayfida banga murutay de'ees he muruta giddon eqqada diza issi macasiya beettawus

Gashe guutha guutha zumata garsen gita dalgga dembbay de7ees. He dembban dicci gitatida gaashe murutay de7ees.

Keehippe gitanne dalga gade kumidi zeretidi diccidi ayfida gembo murutay beettees.

be huphen qoobe woththidi aypen manaxire aaththida nam7u dunguza qoodhen halida nam7u ceega adde asati de7oosona

heehife gita dalga gade kumidi diccishe diza daro gembo murutay de7ees he matinka gashe

Gashe gashe zumatinne zumata garsen qasse denba bessay de7ees hedenban hamettishe diza daro asati doosona.

teehippe dalga gade kumidi diccishe diza shunkurute murutay deees he muruta haaththe ushshishe diza issi yela gana7i beet

Keehippe dalga bangay zerettidi diccidi diccishe diza gade giddon issife eqqidi diza adde asati de7oosona

peehippe dalganne denba gaden dicci gitatidi maarille kessida badala murutaynne iza matan eqqida issi addey deen

Dalga gade giddon huphen qace qacada danco dancada diza issi macasiya sharafa bucashe de'awus.

Doorettidi diza gaasheynne qasse micettidi diza gaashey beettees he gaashesha giddon eqqida issi cima aayoy de7aws.

keehippe dalga denban zeretidi dicciddiccishe diza banga murutay deees he gadezan eqqidi diza issi adde nayi

gita gadedenba gaden diccishe diza zerettida zeretha murutay bettes he gadezan aadhdhi aadhdhi diccishe diza mithati doosona

ba uphen qace qaci eqqidi uutha giddon diza heedzdzu maca asati uutha hashshishe doossona heetikka

xarape bolla booththa sane shaash daabboy iza miyera qasse hayfe tukkey sinera eqqiday deees

Daro aadhdhe aadhdhi diza gashe zumatinne denba gidida gaashey zerettida dalga gadey deees

Keehippe dalga denban zeretidi diccishe diza murutaynne he gade giddon eqqida huphen sharbe qaccida adde asi deees.

Gita dalga denban beyanas lo'iza daro zerethati doosona hessatappeka baaqela banganne duma dumma zee

gaade giddon be bessan bessan doorettida maataynne he maata giddorahamettidi bishe diza nam7u paray beettees

Keehippe denba gaden kumidi zereti diccida daro murutay deees he muruta giddon eqqidi diza issi adde asi dee'es.

keehippe dalganne denba gidida gaden gita mithatinne qasse izamatara diccishe diza zerethati de7oosona

be7anas keehippe lo7iza ababa kessida keehippe dalga gaden toketida dono haythey beettees

Goyetida gade gidon Gita mithi de'es. He gadan qase puute tokid Hatha ushishe diza issi cega adey betes .

Kehippe dalggane daaro giddida zuuma bessan issippe shiiqidi diccida miththati de'osona he zuuma giiddora googiza shoore ha....

Be huphen qobe wotidi eqida nam'u mac'anne ade asati de'osona eta guyera qase botha makinay eqidi de'es.

Gitta mithi dicizayisa gidora hametidi bishe diza daro asati de'osona hesatika macanee yalaganee atuma

Mela gaden olla bokishenne puute tookishe diza nam'u asati dosona. Eta yuushon qaseka eqida cora asati de'osona

Gade gidon akafara ola bokidi pute tokan giza addera iza matan eqida nam'u adetara deosona.

Gadee gidon eqidinne matta bucidi mehe muzishe diza yelagane cega ade asati de'osona

Gade gidon gatan kametidi diza pute Jarkannera hathe ushashe eqida yelaga maca na'iya de'eawus

Dicci gitatidi diza miththa garssen issippe shiiqidi eqidda daro adde asati de7oosona.

Bee huphphenni boththa qofe aththidi qodhdhenni duniguza mayidda issi cega adeyi sa'anni gullibatid pute tokishshe de'ees.

gade giddon issife shiiqidi eqqida maca asatinne be kushen puute oykkidi diza adde asati de7oosona

ogen diza daro shuchcha giddora hamettidi bishe diza daro adde asati de7oosona eeta matanka qasse diccida

Gade giddon akafan ola bokidi pute tokishe diza issi yelaga adey de'es iza matan qasse eqqidi xeelliza nam'u asati dosona.

Denban diza daro shuchchata giddora hamettidi aadhdhi biza adde asati de'oosona eeta miyerakka gita gita mithati de'oosona

gita gita mithatinne gashe mithati de7oosona iza matara ogera hamettidi bishe diza daro adde asi de7oosona

Beto bolla uttidi tukke puute tokkishe diza issi addey deees ikka karetha may'o may'di dees.

Gade giddon mithi uuthaynne dumma dumma miishati de7oosona etamiyera eqqida nam7u adde asati issi medho mamay7ida

Issi medho bottenne sure gixida nam7u addeti eqqidi de7oosona eeta miyerakka qasse issi addey de'ees

Gita dalga katama giddon gita gita pooqeti simntora medhettida ogetinne mithati beettosona.

Gade giddon eqqidanne goyshe diza pute kushen oykkida addeynne maca asati de'oosona.

Dalga gade giddon olla bookkishenne huute tokkishe eqqida maca adde yelaganne cima asati de'oosona.

be huphen qoobe aaththidi qoodhen dunguza halidi be kushen puute oykkida gita adde asati beettosonna

dalga gade giddon diza daro tukke puutey dees he puuteza giddonka uttidi diza nam7u ceega macasara nam7u addera gashe naara doosona

Keehippe dalganne daro mithati diccidi gitatida woray deees he wora giddora amettidi bishe diza daro asati doosola.

Mitha bollan kamettida gata garsen diccishe diza keehippe daro tukke puuteti de'oosona.

daro bewuphen qoobe woththidanne dunguza qoodhe bolla may7da booththa shurabe may7da ceeyga adde asati de7oosona

Keeyippe daro gidida matan matan dicci daggita mithati de'oosona he mithata garsen qase gashe gashe maatati de'oosona

Keexettidi afara kaman kamettida bessan keehippe daro diccidi gitatidanne boro dicciza puuteti de'oosona.

Gaaden keehippe daro gashe gashe shuchchatinne gitatida mithati maatatinne melidi saan ichida mithati beettos.

Daro dicci gitatishe diza mithata garsen olla bookkidi puute tokkishe diza macanne adde asati de'oosona.

Anbasadere may'idi toho bolla uttidi puute tokkiza addeynne iza miyera qasse daro booththa qalamenti ettida makinati doossona.

Be'anas kehippe daaro lo'za dumma dumma asa na'a qumas madiza miththa ayfeti de'ossona hassatika appille, manggo, muuzenne burtukane.

Dalgga gadden matan matan tookettidii diccida sanththey de'es he saththeza giddon eeqidda issi yelagga na'i de'awus.

keeththa giddon diza suuqen be qommon qommon issife diza ayfa ayfe beettees hessika burtukane mango paapa

Giya giddon diza keeththan dumma dumma asa na7i miza mitha ayfeti do7oosonna. Hessatikka paappa,burttukaane,loome,mango, muuze.

gita dalga giya giddon pooqe keeththati he oge duunan uttidi bayzishenne shamishe diza macanne adde asati de'oosona

Gita gita lo'iza pooqe keeththatinne makinay bishe diza makina ogeen makinaynne muuzey burtukaney de'ee.

Giya giddon be qommon issife shiiqi diza mitha ayfeti dewo sona hessatikka burtukane loome afokado.

issife mayron mayroon uttida daro qommo mitha ayfeti do7o sona hessatikka burtukane mango aba

keeththa sinthan diza aathi efiza oge duunan micidi shunkurte dono tuummo tukke dhale bayzishe diza macasati doo

Gita mitha bolla kaqetidi diza gakkidi kaxida muuze aypey deees

diya giddon madabaran kamettidi diza santheynne iza matan qasse diza shunkurtey tuummoy deees

Issife mayrora mayrora shiiqidi diza dumma dumma mitha aypeti de'oosona eetikka burtukane loome mango apile.

Dumma dumma asa na7i maanas maddiza mitha ayfe qommoti doosona eetikka mango loome burtukanne abukado.

Issife shiiqi didiza daro mitha ayfe qommeti doosona eetikka burtukane lo'ome abkado muuze mango.

giya giddon yanxila oykkidi uttida santhe dono shunkurte qaare maxine bayziza maca asati de7oosona

Ketha gidon dicishe diza abeba mithatinne he mithatappe abeba shiishid garera lagid yiza yelaga na'ay de'es.

Giita gade giidon mayrora mayrora tokketida puuteti de'osona he puutetaka haththa ushshishe diiza mashshiney bettes.

Kehippe Dembba dalga gidida goyetiza gade gidon tophiyan bolla nam'u goshsha kaamey eqqi beettes.

Dalga gade giddon matan matan kaqettida maththa kooththetinne he kooththeza garsara diccishe diza gashe maatati uuththati de7osona.

Gade gidon eqida mashinenne dawutarenne oyiqidi eqida issippe shiqidi diza daro ade asati dosona

Githa dalgga gaden kumidi dicci giththathida muuze uuththinne maathay beeththees; he maathaa giddonkka.

Keehippe dalga gooyettida gosha giddon zeretha zerishe diza addenne maca asati eqqidi de'osona.

peehi gitanne dalga keeththa giddon diccishe diza ababa mithati doosona he mithata giddofekka ababa maxashe diza issi yela ga na7i

keehippe gita dalgaden ban diza goyettida gadeynne baggay qasse zerethay zerettidi diccishe diza gaden deees

dalga aykkoy baynna goyettidi giigida goshsha giddon okkidi puute tokkishenne zerishe diza adde asati doosona

Matan matan kaqetida kooththetinne kooththeta garsen diccishe diza maatati muuze uuthati beettosona eetikka

balga go7ettida gade giddon hokkidi olla bokki shedizanne zeretha zeri shediza adde asati de7oosona

daro uuthati diccidi diza bessan hamedhiza matara aadddhishe diza macanne adtuma asati beettosona

Dalgga bazzon aadhdhi aadhdhi diccida miththatinne nam'u toho bolla uttidi timtimo saaxinen woththiza macanne adde asi.

gita dalga horphile denban horphiletinne hara makinatinne dumma maashineti beettosona hessanka hisi

xeellanas keehippe lo'iza pudheti de'oosona hessata shiishshidi giigissiza macanne adde asati keeththa giddon de'oosona

goyettida keehippe dalga gade kathayfe zerishe diza macanne adde asati de7osona he gadeza yuushon qasse gita zaafey beettees

Dalga goyettida goshsha gade giddon hamettidi katha zershe diza addenne maca asati de7oosona.

Gita dalganne denba gidi dabessa goyishe diza nam'u goshsha makinati goyshe de'oosona.

goshsha gade giddon eqqidi diza dabtaren xuufe xaafishe eqqida macanne adde asati daroti issife de7oosona.

gade giddon mithatinne maatati doosona he gadezan qasse go7ettida bessan zeretha zeri she diza heedzdzu addeti de7oosona

Giiththa go'ettida bessa dhelidi diza daro eelo haththaynne he uushshozan qase adhdhi aadhdhi dicci diza miththatti bettosonna.

Dalga goyettida gaden eqqidi na7u addeti zara zarizayssa bessees.

Kehipe dalga gidida guyetishe diza besan eqida daro adenne maca asati dosona

Apu duunan medhetishe diza simintora kexetishe diza besay de'esi, iza matara adhid efiza ogey de'es.

Keehippe dalga demba gidora aadhdhi biza ogey de'es. He ogeza miyen diza gadezan zeretidi diccishe diza daro murutay de'es.

Dalga gaden keehippe denba bessan toketidi diccishe diza daro shunkurte murutanne gade giddon diccida mithi deees

Keehippe dalga goyettishe diza oge goyshe diza goshsha makinaynne biitta caaniza makinay deees

Gita gadeta shaakkidi goggishe diza haaththay deees he haaththe bollara qasse pinniza zokkoy dees

gashe gashe zumaynne zuma garsen qasse denba gade diccishe diza qaysire murutaynne haaththe ushshishe diza adde asi deees

keehippe dalganne denba gidida gaden zeretidi diza daro zeretha diccishe beettosona he denban qasse efiza ogey de'ees

Gita dalga bazzo bessan aadhdhi aadhdhi diccida guutha guutha maatatinne eelidi diza haaththey de'oys.

gita shoore duunan diccidi gitatida wolqama mithatinne boro diccishe diza guutha guutha mithati de7oosona

Keeththa matan mithaynne denba goshsha gadey dees he goshsha gadera hamettishe diza issi adde asi deees.

Gita aafoy diza bessan aafoza goyishe diza goshsha makinaynne zamatan eqqidi xeelliza daro asati do'oosona.

Zuma bolla keexettishe diza biratan keexxettiza keeththay deees iza garsera goyshe diza goshsha makinay deees.

Dalgga bazo bessan adhdhi adhdhi diccida gutha gutha miththatinne xurara laagidi biiza issi addey laagida deyshshe.

Dirssa matan gita mitha garssan eqida bulla kacera Gita boorara zo'o medhora diza miizara de'osona.

Keththa giidon be aqqon be aqqon ichcidi diiza kareththara booththara medho giidida wolqqama miizati de'ossona eetika...

Ogiyan eqidi diza nam'u macatinne ogera hare lagid hametid yishe diza issi ceega Ade aduy de'es Ika....

Mela buro diccishe diza gashe gashe maatati diza besani eqida boothara karethara medho marayi dawusi,

Gitta deniban gutha gutha dicishe diza matay de'es he matan qasi duma duma dhedhora diza dorisati mata mishe do'sona

Keehippe dalgga dembban dumma dumma medhora diza miizatinne he miizata matan eqidi diza yellaganne ceegga adde naytti de'ossonna

Qorqoro keeththa matan diza dalgga dembban ichchidine eqqidi diza boththara kareththara medho diza paranja meheti beetosona.

Maata keeththe matan miththi, shuchchinne sa'appe maata miza gita miizara maratara de'osona.

Be keeththe giddon be aqon wodoron qachchettidi diza booththi, kareththaranne dumma dumma medhora diza miizati de'osona.

Kehipe dalga denba ba cugan cugan dumma dumma medhora diza deyshatinne dorsati dosona hesatarakka eqida ade asati dosona

Keeththa giddon be aqqon be aqqon wodoron qashetidi eqqida keehippe daro marati maata mishe doosona.

Dirsan diretida gade giddon eqqidi diza miizati de7oosona hessata medhoyka booththara karethara medhokko.

maata keeththa matan de7iza denban eqqidi diza booththa deeshe maathashe diza karetha macasiya de7awus

Dembba gade giddon maathay maathaynne he gadeza goyshe diza nam7u waaxeththida boorathinne goyiza asathi doosona.

Keeththa giddonnne keeththafe karen odoron qashettidi diza daro miizati ichidinne eqqidi de7oosona.

dalga keeththa giddon eqqidi ichidinne hamettishe diza paranja meheti doossona issi addeyka izetara eqqides

Gaade giddon kutto laagashe diza issi qeeri macanaara zo'o medhora diza kuttotara do'oosona

Booththara zo7ora medho diza faranja kuttoti issife shiiqidi eqqidi haaththe uyishe de7oosonna.

Makina ogen aspaltera caanara caanidi bishe diza oyddu areti beettosona eta matinka.

keeththa matan diza dalga denban eqqidi dorse oykkidi diza yelaganne ceega addenne maca asati doosona

Daro lo7iza hooqe keeththatinne makina ogera bishe diza makinati daro issife shiiqidi diza dorsati de7oosona.

Maata keeththa matan gita mithi de7ees he keeththa miyera qasse denban eqqida booththa deyshe maathashe diza karetha macaa.

Soo karen denba bessan eqqidi diza daro macanne addey kuttoy de'oosona eeta matan eqqida issi macasiya dawus.

qorqoro keeththa matan diza keehippe daro miizati eqqidi maata mishe de7oosona.

haqo giddon eqqidi diza wodoron qacshetida marati maata mishe de7oosona

Be huphen qoobe wothidi, bootha shurabe mayidi, dunguza qoodhen aathidi ,ba kushen puute oykidi diza ceega adde asati dosona.

Kehippe daro issippe shiqidi shiqidi diza tukke putteti diza deo'sona

Tana keehippe iitishe dees ayssi giiko datay shammidaysse woyko issi giga baytey 20 ooththenna hayssa wosttiko lo7o ishshi.

Guththa zumma bolla daro mithaththi de'ossona. He zuma garssen qasse maatha keethathinne qorqoro kethaththi dees.

Demibba ayikoyi bayina bessani olla bokidi pute tokishe dizza botha shurabe mayidi tokishe diza issi adera eqidi diza

Huphe zemiro qope wothidi badalla dicidaysa gidon eqida issi CIMA away de'es he badalayka gakida badalla

Huphen qoppe woththidi qodhen duniguza xaaaxid botha shurabe mayida issi adeyi too bola uttidi putte tokishshe dees

mela denban shiiqidi issife uttidi diza daro asati de7oosona eta sinthenka eqqida asati de7oosona

Keehipe dalga keeththa garsan be cugan be cugan diza kehfe daro tukke puuteti beettosona.

Gade giddon be tohon gulbatidi uuththa tokkishe diza issi ceega addey de'es.

dalga demban yuushora mithati beettosona he dalga denban maata buucishenne qachidi oykki eqqida asati de7osa

goyettidi diza mela biittay diza bessan shiiqidi eqqida daro adde asatinne qasse issi baggara zerettida katha dees

issi bessa shiiqidi diza dumma dumma katha zeretha qommoti doossona eetikka badala banga giste gaashe

aykkoy banta mela denban puute tokkishe diza adde asati de'ooso na etamiyerakka qorqoro keeththi de'es

salo bolla keehippe geeyida shaaraynne keehippe dalga denban kumidi zerettida badala murutay de7ees

Shuchan kexetida ketha miyera eqidi diza daro haretine be huphen qobe wotidi eqida issi c'ima away de'osona.

Ogera aadhidi bishe eqqida kacen wodoro aaththida zo7o medho gita booray rqqidi de7ees.

Gitta asphalte dunnan kexxetida gitta poqe kethaynne makinna ogey de7es he makina ogera biza boththa makinay bettees.

Qorqoro keeththa Kaaren madabara hixidi uttida daro Asati betosonna. Eeta sinththen booththa maayo mayi eqida issi ceega...

Dembba bolla eqqida issi makinara qasse kana oykkidi narppe cadissiza gashe na7ara kana oykki eqqida issi addera.

dalga woran issife shiiqe eqqida bulla zo7o booththinne karetha medhora diza booratinne miizati doossonna

birdan direttida gade giddon nam7u hare oykkidi narpe caddishe diza asinne izata guyera eqqida harey deees

Mela biittay diza bessan issife shiiqidi diza zo'o booththinne bulla meheti de'osona he mehe tamatanka qasse heedzdzu ceeygadetia.

qorqoron direttida bessan be aqon eqqida keehippe gitanne orde gidida miizati de7oosona

keehippe dalga denban diza daro medhora diza meheti de7osonayssatikka kareth zo7o boothi

Palamenti yettida qorqoro keeththa sinthen eqqidi diza hare oykki eqqida issi adde ceeyga asi deees.

Daro miththati, maatati, gita gita zaafeti diza worara hemetidi aadhi bishe diza gita dangarssi de'es.

Dalgga giitta aabba giddon giitta wolqqama woora medosa gidida do'ay de'es.

wora giddora hamettidi guyenne sinththe giidi bishshe diza wolqama gaammoy de'ees he gaammoyikka

Gitta eelida abba haathe giddon diza wora medoosa wolqamay beettees iza matara qasse

Gita zumay zumaynne zumappe garsara qasse dalGga woray he woran diccidi gitatida daro mithatinne maatati beettoosona.

wara giddon daro miththati doosona he miththata bollafekka issan uttada diza issi geleshshoy de'awus

Worappe geeshshan sa7an ichidi nne eqqidi xeellishe diza nam7u godareti de7oosona.

wora giddon gita gitaynne gashe mithati maatatinne he wora giddon qasse eqqidi diza zo7o gen7eti do7oosona

wora giddon melida daro maatati doosona imatata giddorakka qasse woxxashe diza issi zo7o gen7ey de7aws

keehippe dalga gidida woran maatay gita gita mithatinne wora hareti issife shiiqidi eqqidosona

keehippe dalga ayko mith baynta mela maatay diza bazzon eqqidi bishe diza nam oyddu gen7eti de7oosonna

Gita dalka denban shuchchi boro diccishe diza maataynne aadhdhidi bishe eqqida workanay de7oossa

dalga maatay diccishe diza denban zo7ora karethara medhon diza workanay amettishe eqqidi de7es

Gade giddon denba bessan guuth guuth diccishe diza maatati de'oosonna he maatatan eqqidi diza issi ceeyga geeggey beettees

Shuchchi daridi diza bessan haaththay gashey eelida san'eqqidi haaththa bolla diza gen'eti de'oosona.

galga gita diccishe diza maata giddon eqqidi diza kacera gita gen7ey de7aws

Zta dalga denban maatay dichchiday beettees he maata giddon eqqida oyddu gen'eti de'oosona.